Bano basomi emberi ekulembeireyo abasomi abali kutambula bali basomi musanvu einhuma eriyo abasomi babiri, omusomi omughala n'omulenzi, omusomi omughala atweire ebitabo yasiba kugaali ali kugisiringisa, omusomi omulenzi ali mumpale empanvu n'engaito edhirugavu esaati endheru yamakono maghanvu abeese bbaga yasitula n'erula mungalo balitambula bagya...

Enho etulakita eli mu langi ya milundi ebili. Eli nhi langi ya kyenvu yaba nhi langi eya nabulagala. Elimu agivuga, eliku emipiira gyayo, einhuma eliyo ebili, embeli yona ebili. Mundha mu mpanka dhayo basiigamu elangi ya kyenvu. Ghaigulu ghayo waliku obutaala obwilugavu, obumyufu, obwa kyenvu, kuliku emidumo, kuliku bile ebinhiliza empewo ghale ghelikola...

Kino kifoo kitukuvu kyabasiramu mwebasinzikiza katonda wabwe, kifoo kino kyesolokezamu abasiramu babamuno bamusinza benhenhya. Ekifo kino kiri mulangi yakyenvu emberi wakyo ere eriyo ekalinha ghabayo ekibira, ebizimbe bingi birigho kale bintu birigho bingi ebyendaghulo ebitafanhanhika.